Le teɔe sia la, ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo siaa le teƒe sia, teƒea le ko abe sikaɖeƒe ene eye ŋutsu aɖe si do awu dzɛ̃ aɖe la ku tsi le tsia me henɔ sika aɖe klɔm le anyia me le tsia dzi, woƒe nuwɔna siawo ɖe fu ŋutɔ.

Teƒe sia dze ko abe paaki alo gbedadaƒo ene. Sɔwo hã bɔ ɖe teƒea fũuu eye lãwɔada aɖewo hã nɔ wo dome. Ŋu si ƒe amadede le abe gbemumutɔ la gbɔna. eye sɔ evewo tɔ ɖe mɔƒome henɔ wo nɔewo gbɔ kpɔm.

Ɖekakpui sia nɔ anyi ɖe eƒe xɔ me nɔ gbɔɖeme xɔm, eƒe afɔ ɖeka menyo, eƒe afɔ la nɔ pop me eye wònɔ afɔ bɔlu kpɔm le eƒe tivi dzi. Elé tivi ƒe rimot ɖe asi, eƒe ɖawo sɔgbɔ ŋutɔ eye atitɔɖeŋui le egbɔ.

Afɔkudziŋɔ aɖe dzɔ le teƒe sia. Mɔdodo aɖe hã le teƒe sia. Mɔdodoa ma ɖe akpa ame eve. Teƒe dze ko abed zo gã aɖee bi ene. Dzo sia na be ŋu siwo ne le teƒedzraɖoƒe siawo la katã bi kekeŋ.

Nyɔnu siawo ƒe xexlẽme anɔ abe asi ge la ene tɔ ɖe agble me. Eve siwo ne le ŋgɔgbe la kpla kotoku ɖe ekɔ meeye atiwo nɔ woƒe megbe. Wo katã wò nɔ dzidzɔ kpɔm le nane si mí kpɔm me o la, la teƒe kpɔm.

Ame hatsotso siawo tɔ ɖe yameŋudzeƒe. Yameŋu gã aɖe dze teƒea, Ele ʋɛ̃ ɖe eye ŋutsu aɖe do go tso eme. Ame siawo le abe nyadzɔdzɔgblɔlawoe ene eye ŋutsu sia dze abe ame gã aɖe si dzɔm wonɔ la ene. Wo katã wotsɔ woƒe kaƒomɔ nuwo da edzi henɔ etsom. Ŋutsu sia tɔ ɖe yameŋua ƒe afɔɖoƒe.

Gbadagba siawo tɔ ɖe afi sia la nye Gbadagba yeyewo le nɔnɔme si me wole la ta. Yevu ŋutsula le tu dem asi na wo hetsɔ le ale si wole woƒe dɔwo wɔ ge la ta. Teƒea yɔ fũu kple atiwo amagba vovovowo. Ŋu ʋi aɖe hã nɔ wo megbe.